Ombaanga yoNet bank otayi gandja omapandulo nosho woo omahalelo yambeko komu presidente omukiintu gotango mondjikonona yaNamibia, ano omundohotola meme Netumbo Nandi- Ndaitwah.

Kehe tuu mpoka to tala nenge wu li okahauto okatiligane okoye. Kutya owa tala kolulyo nenge kolumoho okahauto okatiligane okoye nombaanga yoBank Windhoek. Shika oshe ku ningila oshipu okufuta ohauto yoye pamukalo omupu lela.

Uuyelele wuna sha noombanga ito wu adha owala ngele wayi metungo lyombaanga, otovulu okuwumona kehe pamwe kusha owa tsakaneke omuntu halongo mombaanga moka, moositola nenge mondjila ngaa ndjoka to ende muupula owala shoka wahala okuuva.

Sindana shinene naStandard bank ngele oto pungula mopungulilo yoye momasiku omilongo mbali nagatatu, oto thikama ompito yokusindana omayovi ge li omulongo, omanga mokakalata koye kopay pulse oto thikama ompito yokusindana omayovi ge li gantano.

Opuna oositola ndoka ha dhi landitha oondjato dha yooloka, kutya ne owahala ondjayo yo ku tula oongaku, iikutu osho wo iilongithomwa yoye yimwe nande iihupulo niinima yilwe, oto dhi adha moositola muka.

Imonena omuholike goye ndele eto thikama okusindana oka kalata komahooli, kongushu yoondola dha Namibia eyovi limwe. Omusindani gotango otaka popiwa mo masiku geli omulongo ga January.

Inopumbwa iilongitho oyindji, nenge iilongitho mbyoka yina ondilo opo wu tameke okuninga oongeshefa yoye yokuninga iipundi. Owa pumbwa owala iipilangi kutya nee hayo mbyoka yondilo, ohaamala noomboha, ngoye to tameke okuninga iitafula niipundi yoye.

Oto kala nokudhenga omuthindo kutya miipilangi oha mu vulu oku za iipundi nosho wo iitafula, ihe inatu dhenga omuthindo kutya miipilangi mono ota mu vulu wo oku za oosikopa. Osikopa dhokutula iiyaha nenge oosikopa dhokutula iikutu.

Onga tse tuli aaNamibia otwa pumbwa okutula oonyala kumwe opo tugamene iinamwenyo yetu mbyoka hayi tulongele uuwanawa. Iinamwenyo yetu ngaashi oonkoshi, oholongo noshowo uupundjamenye, owuna uuwanawa owundji moshilongo shetu.

Ngele oho longitha ombaanga yoNedbank patulula ompungulilo yoye yoshingoli ndjoka hayi ithanwa o Gold Account, ndele etovene okalityatya koondola omayovi gatano.

Mpaka otapu landula etumwalaka lyaDecemba. Ngele kuna oshimaliwa alikana kala megumbo. Noshitiyali ino gandja onomola yombaanga yoye ku kehe gumwe ta pula, ngoye ino yamukula ongodhi kehe tayi ku dhengele.

Natukaleni tuneni owino ngele sheya koombaanga dhetu. Natu kaleni wo twiituliimo tse otwa kotokeni, unene ngaa ngele tuli puumbaanga tatu nana iimaliwa yetu.

Okupingakanitha iimaliwa niilongo yilwe oyi na omauwanawa ogendji ,ngaashi okuyambulapo eliko lyoshilongo omolwashoka iimaliwa yimwe oyi na ongushu yi vule iikwawo.

Iipundi niitaafula nosho wo iikwatelwa yimwe oyo yimwe yomiinima mbyoka ya longwa momiti dhaNamibia. Otoyi adha kiitopolwa ya yooloka moNamibia ngaashi unene kiitopolwa yokuuningingino, koombinga ndhiyaka dho koKavango osho wo dho koCaprivi.

Ombaanga yo Nedbank oha yi itulamo moku kwathela aakwashigwana ngaashi oku ninga omathigathano, moka aakwashigwana ha ya vulu oku kutha ombinga ee ta yi isindanene oshimaliwa . Oshiholelwa omusindani gwotango ota vulu oku sindana omayovi omulongo, omutiyali omayovi gaheyali, nomutitatu ota vulu oku sindana oshimaliwa shoodola omayovi gatano.

Uunangeshefa womo matala inawu gamenwa nomolwashoka aantu otaya vulu oku kanitha iinima yawo. Aanangeshefa otaya vulu okuyakwa, ndele itya mono ngoka e mu yaka naalandi otaya vulu oku kanitha iinima yawo ngaashi oongodhi dhopeke noshowo uundjato wawo wopeke.

Miipilangi oto vulu okulongamo uulaka woye, nenge uusikopa woye mpoka tovulu okutsilika iinima yoye yokumonikitha nawa mondunda. Oto vulu okutulapo ngaashi uumeno, nenge omambo goye nga holesha.

Ngele owa hala okutameka okulongitha ombaanga yo Standard Bank ndele kushi kutya oto tamekele peni, aanawino ya za kombaanga ndjika otaya ka kala yeli koshiputudhilo oshinene sha Unam, soka shi li moVenduka. Inda wu ke ya talelepo e to ka mona ontseyo shoka wuna okuninga.

Uuna wa pumbwa ombili yopamadhiladhilo tse otatu ku kwathele . Mona egameno lyefumbiko lya FNB okuza poondola omilongo ndatu nantano lwaampoka komwedhi. Tuma okatumwalaka okahupi konomola ndji 3478 ngashingeyi.

Oho longitha ombaanga yoBank Windhoek, ndele owa hala okutuma oshimaliwa kegumbo? Thinda kongodhi yoye *140*295# e to tumu oshimaliwa wu kwathele kegumbo.

Ombanga yaNed Bank oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi undulile uudhano wa yooloka komeho ngaashi uudhano wokathanguthangu. Uudhano mbuka uuwanawa oshoka owu holike kaantu oyedji nohawu kuthwa ombinga kaantu oyendji.

Momwedhi nguka gweemaguluko tse yok Bank Windhoek otatu undula shoka tashi vulu oku ningwa. Tse tatu dhenga omuthindo kaanunongo mboka ya ninga po oshilongo shetu shi kale oshiwanawa sho osha manguluka.

Thimbo ndika lyuutalala inosa uutalala koompadhi una tolyata pevi. Inda koositola wuki ilandela oomamate goye gomaludhi gi ili nogi ili. Ngoye to hogolola wo kutya owa hala emate lithike peni dhoka tadhi gwana mondundu yoye.

Omuntu ngele to tembuka oha shi kala oshidhigu, molwasho thimbo limwe, ku na nkene to humbata iinima yoye nenge kuna ngoka te ku kwathele. Oho kala wu na oondongelwa odhindji ngaashi iipundi, oombete nosho woo iinima yilwe.

Otu na oositola dhoka hadhi landitha oothewa dha yooloka. Oothewa ngaashi othewa yo ku iyoga momutse, yo ku iyoga kolutu, yo ku iyoga moshipala noshowo yo ku iyoga pomahala gamwe gi ili.

Ngele oho longitha ombaanga yoFNB ndele owuna ongeshefa, longitha okakalata ka FNB kongeshefa, opo wu nkondopeke iimaliwa yongeshefa yoye, waahe yi longithe miinima haayo.

Aantu yamwe itaya tegelele we epangelo lyi yape iilonga nenge lyi yape oshimaliwa, onkene otaya totopo uungeshefa wawo. Uungeshefa wawo wokulanditha iinima ngaashi oongaku, iikutu nosho woo.

Opolohalama yombaanga yo Standard Bank yoma yambulepo yomayovi gaali nomilongo mbali nahamano oya patuluka ngaashingeyi. Kaanasikola nenge kaalongwa mboka ya hala yeki ilongele shinasha nomahooli nosho wo omagadhi.

Manga ethimbo lyomatango omanene inaali thika , kala wadhilaadhila nale kutya oshike shoka wapumbwa , naashoka inoo pumbwa opo wukale wuna oshimaliwa shoye shili melandulathano ngoye wukale inoo longitha oshimaliwa shoye oshindji shapitilila.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, yo oyi na omadhina ga yooloka. Oshiholelwa, iimaliwa yaNamibia oha yi ithanwa, oondola, yaSouth Africa oha yi ithanwa oranda omanga yokoNingeria hayi ithanwa ooNaira.

Omwaalu gwaantu mboka haya tula aantu mokatoyo nenge mboka haya dhana uulingilingi onkene ngaa natango tagu indjipala. Onkene kala wa kotoka ngweye wa tonata opo waa ninge oshihakanwa shaantu mbaka.

Iimaliwa yaNamibia ongaashi tayi landula ngeyi otu na iimaliwa yomwaalu gwa yooloka ngaashi oondola omulongo, ooondola omilongo mbali, oondola omilongo ntano, oondola ethele limwe noshowo oondola omathele gaali.

Namibia okuna oshimaliwa shoondola 30. Oshimaliwa shika osheetwapo opo tu dhimbulukwe aaleli yetu mboka yeli yatatu puna omupresitende gwetu gotango tatekulu Sam Nuujoma, nomu tiyali tatekulu Pohamba nomu titatu tatekulu Hage Geingob.

Tala uundjolowele woye woshimaliwa nombaanga yoFNB. Owa hala okupatulula ompungulilo ompe? Ya dhengela konomola ndjika 081 9536262.

Dhiladhila kombinga yonakuyiwa yoye, e to shi tula miilongo nena. Popya nomunawino ngoka a za koNedbank opo e ku kwathele. Oto vulu woo wadhenga ko 081 9592222.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi hambelele Lovisa Lukas, sho a isindanene oondola dha Namibia eyovi limwe. Sho a kutha ombinga methigathano lyesiku lyohole.

Ngele oho longitha ombaanga yo Bank Windhoek , no wa hala oku pungula oshimaliwa shoye oto vulu oku shi ninga oshali shaMuhongi, opo oshimaliwa shoye shi kale ngaashi we shi tula ko.

Iimaliwa yiilongo yimwe unene ngaa iilongo yomuAfrica ota ku tiwa ka yi nasha ongushu. Ongaashi oto adha oshimaliwa shimwe shoshilongo shina omayovi gaali nenge eyovi, shika otashi ulike kutya oshimaliwa shika ka shi na naanaa ongushu.

Omagumbo gopashinanena oga longwa nawa shili. Oge na iinima yi na ondilo ngaashi iipundi yokukuutumba, iitaafula nosho wo iinima yokupupyaleka uuna wa sa uutalala.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi gandja omapapa kaantu mboka haya kutha ombinga momathigathano ngaashi okuhokolola omahokololo gonale nale, oku imba noshowo okushanga nokuninga uutewo.

Owa hala okuuva uuyelele yombanga yotango yopashigwana ano FNB kutya ohayi longo ngiini? Inda ano kekuthikuthi lyawo lyokoWatsapp e toka konga uuyelele mboka wa pumbwa iinima ngoye oto vulu nokupula omapulo kombiga wuuyelele mboka wa hala okuuva.

Ino pumbwa owala okukala wu li megumbo nenge wu li momukunda gwaandjeni. Ka talele po omahala omawanawa mpoka to vulu oku ka uva ombepo. Opu na iinima oyindji ngaaashi oondunda dha yalwa nawa noshowo uudhiya wokumbwinda mpoka to vulu okuiyuvitha nawa.

Namibia osho oshilongo shoka sha yambekwa, moku meneka iiyimati yawo. Iiyimati mbika oyina oshilonga, oshoka ohayi vulu okulandithwa, omuntu e tamonomo iiyemo ye, yo ohayi vulu okuliwa, omuntu e tamonomo uundjolowele.

Omukalo gwombaanga yoFNB, kokupungula oshimaliwa moositola osha ningatha oshipu opo wukale tombaanga oshimaliwa shoye. Gandja owino yoye, opo wu imonene ompito yokusindana oondola omathele gatano.

Ngele owa tala kiimaliwa mbyoka ho longitha nenge kiimaliwa mbyoka ya za kiilongo yiili noyiili, oto adha ku na omathano gaantu nenge giinamwenyo ndjoka ya simanekwa moshilongo moka. Ethimbo limwe oto adha ko omathano gaaleli.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo noyina omadhina ga yooloka ngaashi iimaliwa yaNamibia ohayi ithanwa oondola ,yokoEuropa ohayi ithanwa ooeuro dhoko India ohayi ithanwa oorupi omanga dhokoChina ohadhi ithanwa ooyuwena.

Omukadhona gwoomvula dhopokati, hi ithanwa takutiwa oSelma Petrus, okwiisindanena ongodhi yaye yo iPhone , yo modela omulongo nahamano. Shika okweshi sindana nombaanga yoFNB.

Ombaanga yoBank Windhoek oya tota po omukalo ngoka tovulu okutuma oshimaliwa shoka wali watuminwa kongodhi. Otovulu okushi tumina mukweni toshi kutha kongodhi yoye, ano ohashi ithanwa wallet-wallet.

Bank Windhoek ota halele oomeme esiku lyawo lya yambekwa . Ota ithana aantu yakuthe ombinga . Opo ya mone ompito yoku sindana oka kalata kamwe komuutatu wongushu yoodola eyovi limwe.

Oositola oonene odhi na iiyenditho, ano uutemba mboka ha wu kwathele aalandi opo ya konge iinima yawo palumwe, opo ya mane po ethimbo lyokukonga shimwe nashimwe.

Inokala we tosi uutalala wuli megumbo lyoye, to lyata owala posaamende. Inda kositola nde tokiilandela omamate goye, tohogolola kutya owa hala emate lyoludhi luni, nolithike peni.

Ombaanga yoye itayi ku pula nande oshimaliwa, opo yi kupe omagano goye ngoka wa sindana nande okashona, opo wu igamene dhengela ombaanga yo Bank Windhoek, ko 0612991200.

Ngele owa hala oku mona ekwatho kombaanga yaFNB dhengela kongodhi ndji: 061306081 eto mono ekwatho lyoye ndi wa pumbwa.

Omuvali kehe okwa pumbwa a kale akwashilipaleka kutya eyi longo lyokanona ke olyi li miikaha iiwanawa onkene omuntu oto vulu okupatulila okanona ombanga mpoka to vulu okupungula oshimaliwa shoka okanona taka ka vula okulongitha kosikola ye.

Iimaliwa yaEurope oyo yimwe yomiimaliwa mbyoka yi na ongushu muuyuni awuhe. Ngaashi oondola omilongo nbali dha Europe pwu na mo nale oondola omathele gaali dhaNamibia.

Ngele owa hala okwiigamena kokatowo nenge kuulingilingi kala wuna ontseyo kombinga yiimaliwa yoye noshowo nombaanga yoye opo wu igamene nankene wuna oku ninga ngele wi iyadha monkalo yatya ngaaka.

Ombaanga yoBank Windhoek oya gandja iimaliwa ya adha poomiliyona omilongo ndatu nayimwe koopoloyeka ndhoka hadhi longo olusheno lwoketango, dha adha pomilongo ndatu nambali, opo dhi kale tadhi longo nuudhigini.

Iikutu mbyoka hayi landithwa kaanangeshefa aashona ano thimbo limwe iikutu mbyoka ya zaliwa nale. Ohayi kala yina ombiliha yo ohayi kala ya kola . Yi vulithe mbyoka iipe yaza moositola.

Owe shitseya ngaa kutya nombaanga yo Standard otovulu okupewa oshimaliwa shoye shopeke uuna walanda oshilandomwa kehe mositola? Shoka wapumbwa okuninga, tula owala iilandomwa yoye mokambamba eto kafuta peshina ngoye etopula omwaalu gwiimaliwa yoye mbyoka wapumbwa.

Kala wushi kutya owu na ko oshimaliwa shithike peni kombaanga yoye. Oto vulu okutala nenge okumona kutya owu na ko oshimaliwa shi thike peni, ngele oho longitha ombaanga yoBank Windhoek poshitayimbaanga shawo nenge pombaanga yawo kehe.

Ngele omuntu owa hala oku pungula oshimaliwa shoye, kala wuna engungumano ngwee wuna elandulathano moku longitha oshimaliwa shoye, ino landa iinima mbi inayi pumbiwa nenge iinima mbi inayi endelela.

Nedbank oha kwathele kehe gumwe kutya nee owuli monkalo yini . Kutya owuli kokatemba nenge oho endelele komampango nenge owuna okwaako kumwe . Ngele owuna ondjodhi Nedbank oteku kwathele opo ondjodhi ndjika yi pite.

Ino kala to si uutalala pethimbo ndika, inda wu ka talele po ositola yoNictus e to ka ilandela eshina lyoye lyokupupyaleka ndyoka lyali li na oondola eyovi limwe, omathele gahetatu noondola omugoyi, paife oli na wala oondola eyovi limwe, omathele gahamano noondola omilongo omugoyi nomugoyi.

Oshimaliwa shoye inashi kala owala sha kuutumba kombaanga, sho itashi koko nenge sho itashi ku etele po sha. Shi tula mompungululi mo ka tashi ku etele ihohela mbyoka tayi vulu okukokeka oshimaliwa shoye, wu imonenemo iiyemo oyindji.

Oositola haa adhihe hadhi landitha iikutu yafathana opuna oositola dhoka hadhi landitha iikutu yootate nosho wo iikutu yoomeme, iikutu yootate omwakwtelwa ooshuta, oonagaku nenge uumbindja

Iipundi yiipilangi oya kola nawa shili , omolwashoka hawu unene hayi pi komutenya nenge hayi teka. Ohayi vulu okukala po odhindji dhaadha puntano nenge puhamano.

Lyokupungula etitano kala aluhe wi ilongekidhila iinima yombaadhilila ngaashi omaso, egumbo lapi, ohauto yateka, nenge okaana ta kayi kosikola kala aluhe wi ilongekidha.

Owuli onga omunasikola go koshi putudhilo keshe shopo mbanda moshilongo, ano inda wu kiipatululile ombaanga yoye yaanasikola nenge wu ikuthile omukuli goku kiilonga kehe koshi putudhilo.

Eta uuyuni awuhe posheelo shegumbo lyoye. Ninga omafutilo gokombanda yiilongo nokakalata koye kopaungomba. Ndele eto thikama ompito yokusindana okatekete kokuya koParis, koLondon nenge koDubai.

Tya eeno koondjila dha standard bank dhopaungomba eto kutha ompito yokusindana iilongomwa yoye oyindji. Ngaashi oowili mbali dhokoshikesho nosho woo oongodhi mbali oonene.

Oweshi tseya ngaa kutya epalngelo lya Namibia inali pitika omuntu wu tuule nenge wu dhanene noshowo wu ithaneke to tuula oshimaliwa? Naashika ngele owa ka monika to shi ningi, oto vulu oku ka tulwa mondjedhililo uule woomvula ntano.

Oombanya yoNedbank otayi gandja omagano kaanasikola mboka yeshipondola lela opo yeki ilongele kiiputudhilo yopombanda. Omagano moka omwa kwatelwa ofuto yosikola, ofuto yokukala mpoka tozi osho woo iimaliwa yokulanda iikulya.

Oto vulu okusindana shinene nombaanga yoFNB kehe omwedhi, oto vulu okusindana okompiuta oto vulu okusindana ongodhi noshowo oondola omayovi gatatu nomathele gatano, ga tulwa kompungululo yoye.

Natuhungileni opolohalama toyi etelwa kombaanga yoBank Windhoek, ndjoka tayi popi kombinga yomikalo odhindji dha nkene wu na okumbaanga iimaliwa yoye. Oyo shili, yopashinanena noyo pethimbo.

Aanamibia mboka haya yi kondje yoshilongo oha ya ziko niimaliwa yokondje yoshilongo yimwe oyi na ongushu ya pitilila yimwe oyi na ongushu yili pevi unene ngaashi oondola dhaAngola nenge oondola dhoko Nigeria, ashike ngaashi oEuro ndjino oyi na ongushu yili pombanda lela.

Epingathanitho lyiimaliwa pokati kiilongo olya simana omolwashoka ohali kwathele oonzo dhoshilongo, pamikalo dhi ili nodhi ili. Ohali humitha komeho eliko lyoshilongo lyo ohali bumitha komeho iiyemo yaantu mboka ye li moshilongo.

Opu na omashina gopashinanena ngoka haga ulike iiyemo yokiilongo ya yooloka, na ngele owa hala okupingakanitha iimaliwa yoshilongo shoye, oto tala ngaa kutya aawe ngele onda hala okupingakanitha naAmerica otandi pingakanitha ngino naa ngino.

Uunangeshefa wiikutu owa simana moshilongo. Molwashoka ohawu gandja iilonga kaalandithi oyendji. Mokushininga shika otashi yambulapo eliko lyaanegumbo nonkalo wo yokukala.

Oositola haadhihe hadhi landitha iikutu ya faathana. Opuna oositola ndhoka hadhi landitha iikutu yootate ngaashi ooshuuta, oongaku nosho wo kehe shimwe shoka omusamane ta vulu okuzala.

Ombanga yoNed Bank otayi gandja omukuli gokwiilongitha aanasikola mboka ya hala okuka tsikila neyilongo lyawo lyopombanda shika osha ningwa opo shikwathele aanasikola ye kiilonge pwaana uupyakadhi wa sha.

Mona omuholike goye e to kutha ombinga mo ku sindana okakalata kamwe okuza muukalata wuli omulongo nuutano, wo mahooli nombaanga yo Bank Windhoek

Okukala moshilongo mu na omihoko dha yooloka oshiwanawa, oshoka oto mono ompito yo ku ilonga kombinga yomihoko dhi ili nodhi ili. Moshilongo shetu Namibia omu na omihoko odhindji naantu ya za kiilongo yi ili noyi ili.

Iipundi inayi longwa owala miipilangi, opu na wo iipundi mbyoka ya longwa miipa yiinamwenyo ngaashi iipa yoonzi, iipa yoonkambe osho wo ethimbo limwe iipa yoongombe. Mbika oha yi longithwa unene oku ninga iipundi ngaashi omatyofa.

Ngele oto landa noka kalata koye kaFNB oto landa koshali shamuhongi. Kutya oto landa otea yoye ongulonene, Kutya oto landa omahooli mohauto yoye nenge oto landa iikulya megumbo. Shampa ashike to landa noka kalata oshali.

Oholongitha oka kalata ko FNB koshingoli nenge hano okaluudhe? Kalongitha mo sitola yo nictus opo wiimonene iilandomwa yoye koondando dha gwa pevi lela lela.

Ombaanga yaVenduka ihayi pungula owala iimaliwa yaantu . Ohayi itulamo woo nomawudhano gaagundjuka ngaashi uudhano wokumbwinda, uudhano wetanga lyokoompadhi noshowo uudhano wetanga lyomokambamba opo aagundjuka ya hume komeho.

Kala wu shi kutya uuyelele, wuni wo mbaanga yoye, to vulu oku gandja, ngweye noho, kotokela woo nokutya uuyelele woye mbono oto wu gandja kulye. Ngele owa mono kutya, shino uulingilingi ta wu dhanwa, shi lopota meendelelo.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB otayi kunkilile oshigwana opo shi tulepo ombango tokutegelela oowili 24 manga inaaya landa oshinima shina ondilo unene.

Lefa ehangano lyiiyenditho, ndyoka hali longele unene moshilando pangelo, hali kutha aantu, lyo tali fala aantu pomahala gil ili nogi ili. Ondando ndjono to futu oyi ikwatelela nee kutya oshinano oshithike peni.

Omapaya gomoombulukweya, oongaku osho wo oondjato oyo yimwe yomiinima mbyoka ya longwa miipa yiinamwenyo ngaashi oonzi, iipa yoongombe nosho wo ethimbo limwe iipa yiikombo.

Owe shi tseya ngaa kutya ngele ngweye omulongwa oto vulu okupatulula ombaanga yoye yopaumwene noStandard Bank? Shoka wa pumbwa okufaalela okamutse nenge uuthemba kutya owa ishangitha noshiputudhilo shopombanda. Moku shi ninga shika oto vulu oku isindanena ongodhi yoye yopeke osho wo okadhanitho.

Ombaanga yoStandard Bank oya gandja oshimaliwa shi thike poodola omiliona yimwe kehangano ndyoka hali ungaunga niiponga yomoondjila ano hayi ithanwa MVA FUND.

Eshina lyoSamsung lyokuyoga ndyoka li na ookilohalama hetatu olya li li na N$ 8 799, ihe ngaashingeyi otali monika owala kooN$ 7 999.

Omanga to ilongekidhile omatango omanene, owa pumbwa okuninga etokolo manga ino tameka okulongitha oshimaliwa shoye, opo wu tale kutya owa pumbwa shike lela, shi na oshilonga naashoka inopumbwa shinene.

Owa hala okukala wu na ongeshefa yoye yi na oonkondo, ihe ku shi kutya oto tamekele peni? Lundulukila kombaanga yaFNB e to ya dhengele e taye ku kwathele mpoka wa pumbwa ekwatho. Shika otoshi ningi oshali shaMUhongi.

Pethimbo lyomatango omanene, ano pethimbo lyevalo lyOmukulili osho wo omumvo omupe, oto vulu okusindana oshimaliwa shoye shokongodhi sha adha pomayovi gaali, opo wu tyapule omatango omanene nawa.

Kape na ethimbo eewanawa lyokutameka okupungula oshimaliwa shoye. Kehe ethimbo ewanawa. Ino pumbwa okutameka neyovi nenge omayovi kutya owu na oodolla dhoye omulongo tameka okupungula oshimaliwa shoye nena.

Kuza mo 27-29 Juni 2025 ombaanga yaBank Windhoek otayi kekweetela okatanga kokoompadhi hoka taka ka kala kOkaiti, kokapale haki ithanwa Westdene ano aantu yoomvula omilongo mbali nayimwe otaya kadhana.

Ombaanga ya Standard Ombaanga ndjoka ombulawu oyina opoyeka ndjoka hayi ithanwa landa ondhopi. Opoyeka ndjika ohayi kwathele aantu mboka yaza momagumbo yena iiyemo iishona ya lande omagumbo

Aantu onkene ngaa natango taya tsikile oku ilonga kombinga yomihoko dhi ili nadhi ili unene ngaa kombinga yomihoko ndhoka dha za kombanda ya Africa. Oha yeya moshilongo shetu yi i longe kombinga yomihoko dhawo.

Nambia okwe enda noku lundulula iimaliwa ye omathano nga kwali geli kiimaliwa yomayovi gaali nomulongo hago nga we geli kiimaliwa yomayovi gaali nomilongo mbali nahamano niithilinga nooshipenitha ayihe ihadhi monika we nana nuupu.

Uunangeshefa uushona onkene natango tawu tsikile okutaandelitha nokwaandjakaneka iilandithomwa mbyoka iishona ngaashi iikutu, oongaku noshowoo iinima mbyoka yapumbiwa.

Otuna aanuunongo mboka haa longo iipundi yopashinanena niipundi mbika ohayi ithanwa omatsofa ,iipundi mbika ohayi kala moondunda dhoku gondja yo ohayi vulu wo okukala moondunda dhoku lala.

Owapumbwa okukala wuna oshi nakugwanithwa shokufuta oondjo dhaantu, kutya nee oondjo dho mbaanga nenge oondjo dho kuume koye mboka kwali yeku kwathela iimaliwa kala wafuta oondjo dhoye pethimbo.

Ino hinga ohauwuto yoye ndjoka walanda niimaliwa yoye oyindji mokati komwedhi wanwa omalovu ga pitilila. Ihe, dhengela Lefa eye eku fale kegumbo nenge mpoko toyi, ashike ino hinga wanwa omalovu.

Omvula ompe yomvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano otashi ti woo kutya . Okatanga ko koompadhi kaakulukadhi nako oka tameka. Ano esiku olyo omulongo naga heyali ga January.

Oku za mpaka nasigo oompeyaka, oshimaliwa shokutuma kongodhi okuya kongodhi onkwawo osha ningitha oshipu nomukalo gwe endelela okutuma oshimaliwa kehe mpoka wa hala shi ye, kutya owa hala okutuma oshimaliwa ku kuume koye nenge okaakuluntu yoye kegumbo nguka omukalo omupe lela.

Ngame oha ndi dhilaadhila manga inaandi longitha oshimaliwa shandje miina mbyoka inaayi simana, nenge miinima mbyoka inaayi endelela. Ohetala kutya, shiipi shapumbwa oshimaliwa lela, naashoka inaashi pumbiwa.

Ngele owa landa kositola yo Nictus iinima yoye otayi vulu oku etwa posheelo shegumbo lyoye koshali shamu hongi. Ngele wa landa iinima yaadha pomayovi geli ga tano noka kalata koye ko FNB.

Oshimaliwa shandje ohandishi mono meendelelo uuna omulandi alanda okapana kandje ngele tangi longitha omukalo gwo paypulse, ano omukalo ngoka twegu etelwa oshali shamuhongi koStandard Bank.

Aakwashigwana oyendji yoko midhiingoloko dho Kaprivi nosho wo dhoko Kavango, oya lulilwa molwa aantu taya tete po omiti, opo ya longemo iipilangi nosho tuu. Shika anuwa otashi etitha embugalepo momudhiingoloko.

Omiti ihadhi longithwa owala okuninga iipundi niitaafula, ohayi vulu wo okulongithwa momahala gi ili, ngaashi omahala gokwikwathela ano uundjugo, okuninga okataafula kopo kapomba.

Omukalo guulingilingi nenge omukalo gokatowo, kayishi ashike oshinima shoka hashiholoka palumwe, ihe ondjila ondeendeka, onke otwa pumbwa tukaleni twatonata tse otwa kotokeleni iiyemo yetweni.

Owuna ompungulilo nombaanga yoBank Windhoek? Uutayimbaanga wetu ohawu vulu oku taamba iimaliwa ya adha poondola dhaNamibia omayovi geli gatano kehe mompungulilo yaBank Windhoek ndjoka to tula.

Ino kala to itete koonyala nenge to tende uuna to yogo uuyaha. Ilandela eshina lyoye lyokuyoga uuyaha kositola yo Nictus, ndoka lya li lyina oondola omayovi ga hetatu omathele gatatu nomilongo mbali nomugoyi. Paife olyina owala oondola omayovi ga heyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Owa hala okukala tombaanga iimaliwa yoye nawa? Ano kala wa ngungumana, wa ngungumana nawa dhengela onomola yoFNB 0612992222.

Epingakanitho lyiimaliwa pokati kiilongo ogo gamwe gomikalo ndhoka hadhi kwathele oongeshefa pokati kiilongo. Omukalo nguka oha gu kwathele woo omaliko giilongo gaye pombanda.

Ngele toyi kombaanga wuka nane oshimaliwa shoye kala wakotoka kutya ngu athikama konima yoye kewete kutya oto nana ingapi ye kewete kutya opina yoye oyini. Kala woo wakotoka sho totula iimaliwa yoye mondjato opo yaa haya kwemo.

MoNamibia omu na omahala ogendji moka to vulu okulanda iinima yoye. Momahala moka oto vulu oku adha mo omahala ogendji gomayinyanyudho ngaashi okuya wu ka tale oopolohalama dhoye koradio yomuzizimba nenge wu ka lande uushikependjewo woye.

Omboloto oshikulya shasimana molwashoka ohayi pe aantu oonkondo. Ohayi liwa unene ongula onene ngele omuntu taka longa, nenge aanasikola taya li tayayi kosikola, nenge tayi tulwa mokambaki kaanaskola.

Momagumbo go pashinanena ano yamwe ohayati momagumbo go makuma omuna oondunda dhokugondja. Moondunda moka omuna woo iinima yo pashinanena ngaashi iipundi ya longwa nawa ohayi monika nawa yo oyina ondilo

Iipundi niitaafula mbyoka yalongwa miipilangi oyina oonkondo yivule iipundi mbyoka yalongwa monayilona. Iipundi mbika ha unene naana hayi teka no ha unene hayipi komutenya.

Uunangeshefa waandjuka ohawu kwathelw aantu oyendji, oshoka thimbo limwe omuntu oha futu iimaliwa oyindji, opo a kale pehala mpoka ta landithile, ashike ngele opuna owala ehala ndoka kehe gumwe ta landithile ohashi mu ningile oshipu, opo aantu ya landithe iilongomwa yawo.

Nedbank otemu halele evalo lyomukulili lya yambekwa, nosho woo omuvo omupe guna elago. Otati kaleni mwa gamenwa, ne omwa nyanyukwa, ne omu na woo oonkondo oshoka oshimaliwa sheni oshili megameno.

Ngele oho longitha ombaanga yotango yopashigwana ano FNB oto vulu okuninga eyindila yombomba ano omukuli gokulanda egumbo pamukalo go pawungomba ank oemail.

Omuntu owa pumbwa oku dhiladhila tango manga inoo landa oshinima shoka. Ipula manga kutya: Ondeshi pumbwa ngaa? Osheendelela? Otashi kwathele ndje momukalo guni ngele ondeshi landa nena?

Mesiku ndika lyonena ngele owu na oondola dhaAmerica ethele limwe nowa hala wuyi lundululile moondola dhaNamibia oto mono mo N$1645.

Oositola dhimwe odha konga po omikalo dhoka aalandi taya vulu oku futa iilandomwa yoyene. Shika oye shiningi opo aalandi kaaya ye momikweyo opo ye endelele sho kaaya manepo ethimbo.

O Capricorn Group pamwe nombaanga ya Bank Windhoek . Otayi halele omusamane David Nuuyoma omahalelo yambeko nosho woo omapandulo. Sho aningi omuleli nosho woo omukwateli komeho go Capricorn Group.

Inokala noombiga dha luudha, dha kulupa, nenge dhi na oombululu. Inda kokasitola koye koombiga eto ka ilandela uumbiga woye uuwanawa, wa adha puutatu nenge puutano wu na uusikilitho uuwanawa.

Uunangeshefa uushona ohawu kwathele moku andjaganeka iilandithomwa ngaashi, uundjato wopeke, oongaku, noshowo omapaya. Shika ohashi yambidhidha iiyemo, noshowo eliko lyomomagumbo getu.

Aantu moombaanga paife ihaya yalula we iimaliwa yawo komake ohaa longitha uushina mboka woku yalula iimaliwa puna uushina mboka hawu yalula iimaliwa yomafo naamboka hawu yalula iimaliwa iikukutu ohaa longitha wo ookompiuta ya kwathele .

Ohashi vulika ngaa okukala wuhole ombaanga? Tse yokoBank Windhoek ohatu popi omalaka geli 13 Oshiwambo, Oshidamara, Oshiherero, Oshiingilisa noshotuu.

Owi ilongekidhila ngaa uutalala mbuno? Owiilandela ngaa nande endini lyoye lyomeya omapyu? Etelemusa lyoye wu kale wa tula mo otee yoye nenge ekumbatha lyoye lyokolusheno opo li ku etele uupyu?

Ashike opu na aantu yamwe aanongo omuntu teku longele oshinima ndele nangoye to kala wa fuuka ongaashi omuntu teku longele oshitafula nenge teku ningile oshipundi shokukutumba ndele omuntu e to fuuka.

Oositola odhina iilandomwa oyindji ngaashi oomboloto, oosopa dhokutula momihoka, oonyanga nuutemba wo wokukwatelwa iinima.

Owa hala okudhika oshigunda shiimuna yoye? Ombanga yotango yopashigwana ano oFNB otayi vulu okukukwathela ano oto vulu okukutha omukuli wu kalande oongombe dhoye nenge wu kalande iinima mbyoka tayi vulu okukukwathela.

Ombete ya longwa miipilangi ombwaanawa molwasho ihayi kulupa mbala yo ihayi teka opena nando oyi sitamenwe ihayi yonuka ngaashi oombete dhimwe onkee omuntu ikongela ombete yoye yoshilangi.

Oositola ndhoka hadhi landitha iinima ya yooloka nodhina iitayi ya yooloka moodoolopa, ohadhi kwathele okuyambula po eliko lyoshilongo sho tadhi gandja iilonga kaantu yomoshilongo moka.

Shika oshili iizemo yiilonga yokomake. Mpoka iiti hayi longithwa oku ninga iipundi yoku kuutumba nosho wo iitaafula yoku lila, nenge iitaafula yoku longela.

Oto vulu okulanda ohauto yoye ndjoka wa pumbwa nenge ndjoka wa hala nombaanga yoBank Windhoek. Talela po owala iitayimbaanga yawo mOmaandaha nOlyomakaya okuza pomulongo gongulonene nasigo opondatu komatango.

Owa hala oku andjakaneka ongeshefa yoye? Longitha iinima mbika, shotango kala wuna oshinima shoka sha pumbiwa kaantu ayehe. Oshitiyali, kala wuna aantu oshoka ohaku tiwa aantu oyo uuyamba.

Opu na uusitola uushona mboka ha wu kwathele aantu yomomidhingoloko omishona, mpoka to vulu owala okutondokelapo wu ka lande nande okasopa nenge okapalwa nenge ngaa uukuni washa.

Aantu oyendji ohaya ningile oongeshefa dhawo momatala. Omolwaasho aantu mboka yaza momagumbo ngoka gena iiyemo iishona, oha yeya okulanda iinima yawo momatala muka, omolwaasho ohayi kala yina ombiliha unene yi vulithe moositola.

Iitayi mbaanga ya Bank Widhoek ongaashi tayi landula: Eenhana, Maruela mall, Rehoboth, Outjo, Okaiti, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Okudu noKatutura.

Owa hala okusindana ongeshefa yo yi koke yi ku etele iiyemo. Owa pumbwa wu kale wuna omulandu gongeshefa yoye gu ithikamena noguli mondjila. E toyi kombaanga yo Bank Windhoek wuka kuthe omukuli, omukuli ngoka owa pumbwa wu kale to gu kalelepo.

Andjakaneka ethano lyoshinima shontumba sholwala olu mblawu komapandja goye gokoma lungula eto tumbula ombanga yoStandard opo wu imonene ompito yoye yoku sindana.

Onomola yoFNB ndjoka to vulu okudhengela uuna wapumbwa ekwashilipaleko lyopawulomompumbwe oyo ndjika tayi landula: 061306083.

NEDBANK otiithana aantu mba yena uunongo wokutondoka yeye yekiishangithe omatondoko. Opuna iinano yayoloka ngaashi, 10 KG, 5KG nofutu yokutondoka N$150.

Opuna oositola dhoka hadhilanditha Oombete dhopashinanena lela, oombete dhoka nande owalalako oto kotha nawa wuvite ombili ngweye itopenduka twehama ombunda nenge twehama omutse.

Owu na ongeshefa ndele itayi ende nawa? Nenge owa nyengwa kutya otoshi ende ngiini? Inda wu ka talele po ombaanga yoFNB, opu na omuntu ngoka ta vulu oku ku kwathela, opo ongeshefa yoye yi sindane nawa, yo yi kale tayi ku etele po iiyemo oyindji.

Otuna uusitola uushona moshilongo. Uusitola mboka hawu gandja iilonga kaantu mboka yo momidhiingoloko, uusitola mboka woo owuna ombiliha wo owo hawu kala wakwatela aantu yo momudhiingoloko mboka komeho uuna ya hala oku landa sha.

Inda wu ka tale okatanga ko koompadhi kaakulukadhi mOlyomakaya e to ithaneke ndele eto thikama onkatu yokusindana oshimaliwa shokongodhi shoondola eyovi limwe nombaanga yoFNB.

Owe shi tseya ngaa kutya ombaanga yoFNB ohayi vulu okugandja omukuli, kaanasikola mboka ya hala oku ka tsikila eilongo lyawo. Talela po oshitayi mbaanga shawo, ngele owa hala uuyelele wa gwedhwa po.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi kunkilile opo yakuthe ombinga meyambulepo lyoshilongo shetu, opo tugamene omaliko getu gopashinanena opo geketu kwathele monakuyiwa.

Opu na aantu mboka ya tameka oongeshefa dhokulanditha iimeno, ya yooloka ngaashi; iimboloma, iimeno yiihape ngaashi; omayapela, omalemune, nosho tuu.

Ngele oho longitha ombaanga yoFNB oto vulu oku tuma oshimaliwa shoye iikando ya adha pomulongo niitano oshali shaMuhongi. Shika osha ningwa opo shi ku kwathele molwaashono FNB ombaanga yoye.

Ombaanga yokongodhi yopeke. Tala kutya owunako oshimaliwa shi thike peni kombaanga yoye. Ngwe eto mono wo kutya oshimaliwa shoye ohoshi longitha ngiini. Shika otoshi ningi owala nongodhi yoye yopeke. Shi ninga opo wukale wuna ombili yopo madhiladhilo.

Oweshi tseya ngaa kutya ngele owuna oEuro omathele gatano, ngele owedhi shendjele moodola dhaNamibia owuna oodola omayovi omugoyi omathele gane nomilongo ne?

Ngele owa pulwa kutya omukalo guni ho longitha, opo wu pungule oshimaliwa shoye nawa waa shi dhanene oto yamukula to ti ngiini? Onkene inda kepandja lyoFNB, opo wu ki imonene ko omikalo ndhoka to vulu okupungula oshimaliwa shoye.

Omolwashike wa hala okutameka ongeshefa? Owa hala okukala wuna emanguluko lyoshimaliwa nenge owa hala okumona uunongo. Ombaanga yobank Windhoek otayi kukwathele wu mone entopelo lyoye kutya omolwashike nongeshefa yini wuna okutameka.

Oto vulu okugandja edhiladhilo lyoye ewanawa ndyoka to vulu okuulika omupambele goye nenge omuholike gwoye ohole ndele eto sindana oondola eyovi limwe nombanga yoBank Windhoek.

Aantu methimbo lyongaashingeyi ihaya longithawe oombapila opo yashange iinima yawo, ohaya longitha omikalo dhopashinanena ngaashi ookompiuta. Ookompiuta ohadhi endelele noihadhi kanitha iinima yaantu ngaashi oombaapila hadhi kana.

Epingakanitho lyiimaliwa yokiilongo yayooloka ohali kwathele eliko lyoshilongo unene ngaashi eliko lyoshilongo shaNamibia liye pombanda.

Uudhano wokathanguthangu mbok ahawu longelwa kombaanga yoNedbank ihawu kala wu na okatongo. Kutya nee owu na olutu lu thike peni, kutya nee omunene molutu, ngoye omushona molutu, ngoye omule nenge omufupi ihawu ningi okatongo. Heke gumwe okwa ithanwa e ye a kuthe ombinga.

Ngele otwi iyadha wuli kowambo nenge wuli komafuta nenge wuli owala megumbo lyoye, ombanga yaVenduka otayi ku halele oKrisimes ya yambekwa nomuvo omupe guna elago.

Miipilangi ohamulongwa iinima oyindji ngaashi iitaafula, uusikopa wokupungula iinima, iipundi noshowo iilongomwa yimwe. Miilongomwa mbika omuntu ota vulu oku mona mo iiyemo yokwiikwathela momikalo dhi ili nodhi ili.

Ositola odhindji dhiikulya odha ningilwa

Ano ombaanga yo NedBank oya eta po omukalo ngoka gokukala to landitha olusheno nenge to landitha uulityatya woye, nokayima haka ithanwa PocketPos hoka to vulu oku enda nako okuya pomahala gi ili nogi ili, nenge kehe mpoka wuli.

Iinima ya longwa momiti ngaashi iitaafula niipundi oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi e ta iimaliwa momagumbo ogendji. Omuntu shampa a ningi oshipundi nenge a ningi oshitaafula noshowo ombete oha vulu okukeyilanditha po e ta mono mo oshimaliwa she shokwii kwathela.

Ngele oho longitha ombaanga yoBank Windhoek oto vulu oku tuma oshimaliwa wuli megumbo pamukalo gopangodhi oto ningi owala *140*295# oshipu lela nosha endelela.

Otovulu oku futa omeya goye ,olusheno nenge kehe shoka wahala okufuta pamukalo gopawungomba nombaanga yo Nedbank. Shika oahipu nosha endelela noshina ombiilha lela.

Owahala okutala nkene uulingilingi hawu longo . Oshiholelwa sha gandjwa John okwahala aye kefudho . Omanga ta tala omalungula ge okwamono ehala lyokukala lina ombiliha lela nani uulingilingi wowala.

Uunongo wokomake owa simana oshoka ohawu vulu okutukwathela pomahala gi ili nogi ili ngaashi okuninga iipundi niitaafula mbyoka omuntu ta vulu oku kalanditha opo wo amonemo iiyemo ye.

Ombanga yobank windheok ihayi pungula owala oshimaliwa ohayi kwathele woo aantu okutameka oongeshefa dhawo ohayi kwathele okunongopaleka uunongo waantu okukala wiithikameka kungwe mwene nokukala wuna omatompelo gokukala kombanda yevi.

Ila wu tyapule emanguluko nositola yoNictus, sho oondando dhawo dha gwa pevi lela. Oradio yomuzizimba yedhina Hisense oto yi imonene ashike N$ 10 000, omanga yoSkyworth oto yi imonene owala N$ 6500. Endelela!

Owa kundana ngaa kutya oto vulu okutala kutya owu na ko oshimaliwa shi thike peni kombaanga yoye yaBank Windhoek oshali shaMuhongi? Ninga shika opo wu kale wa mbilipalelwa sigo aluhe.

Oombaanga yo Bank Windhoek oshowo tayi tsikile oku yambidhidha omawudhano gi ili nogi ili mo Namibia ngaashi, omawudhano goku mbwinda etanga lyokoompadhi noshowo etanga lyo mokambamba.

Aantu oyendji moNamibia unene tuu aanuunongo onkee taya kongo omikalo dhiili nodhiili, oku konga iiyemo ngaashi oku ninga oombete oku za miipilangi dhomithika dhiili nodhiili.

AaNamibia oyendji oya limbililwa sho ondando yomboloto tayi tsikile nokuya pombanda moshilongo yamwe otaya ipula ta yati : Aamoni yiiyemo iishona otaya ka lya ngaa omboloto koomvula dhokomeho?